Lɛm paati paɣasara ni nachimba nyɛla ban deeyi palli zuɣu chana bi kuli nyɛla ban gbubi lɛm tuuta nim luɣuli kam ka bi shɛba nyɛ ban yɛ niɛn sabila ka shɛba yɛ niɛn ʒiɛhi shɛba pili zipiliti ka shɛba bɔbi bɔbsi.

Nachimba nyɛla ban bɛ soli zuɣu chena bɛ sheba nyɛla ban bari yuri ka sheba bari laakumi nima sheba zaŋla niɛma m pa buŋa zuɣu ka sheba zaŋ adaka pa buŋa zuɣu ya nyɛla din be bɛ nyaanga.

nachimbi nyɛla ban laɣam n tam linjima nim loori zuɣu malifa nim nyɛla din tam loori ŋo zuɣu ka niraba ŋo shab nyɛ ban gbubi tuuta nima niraba ŋo shab pili zipiliti ka shab yɛ neen sabila

tumtumdiba nyɛla ban laɣam bɛ tuma shee n tumda tumtumdiba ŋo zaa nyɛla ban yɛ niɛma ka di nyɛ zaɣ dozim gbaai yihi ninvuɣu yino bi zaa lahi nyɛla ban pili zipili piɛla ka bi zaa piri namda muna shab nyɛla ban gbubi paapu

Paɣabaayi ni bihi ayi nyela ban ʒiya paɣaba ŋɔ yino nyela ŋun duɣira ka o gbubi saɣivuɣuli n monda bihi ayi ŋɔ puuni yino nyela ŋun zaŋ liiga vokaɣili m pa o bɔɣu ka zaŋ o nuhi niŋ o binsurigu puuni.